Ombaanga onene yopashigwana oyi na omukalo gwokumbanga hagu iithanwa oDigit Plus hayi adhika mOshakati, Oshikuku, Keetmanshoop osho wo Otjiwarongo ano oho dhenge *140*321#

Iimaliwa ohayi ya pomikalo dhayooloka, yo ohayi yawo pandondo yayooloka, ano kehe oshilongo ohadhi longitha oondando dhawo ano oshimaliwa oongushu yadho odha yooloka sha ikwatelela koshilongo hoka tashi zi.

Ombaanga yoStandard Bank oyina omukalo gwo kugongela oshimaliwa sho kukwathela mboka itaya vulu okwiikwathela yo yene ,ano tolanda okadhopi noStandard Bank group opo wu kwathele mboka itaya vulu okwiikwathela yo yene ,momasiku 31 Octomba 2025.

Iipundi yoku kala omutumba, iipundi yoku thuwila. Iipundi yoku kala ko ngoye wu vululukwe po kashona ngele wali to longo. Ohayi vulu oku longithwa moku tegelela wo, ngoye wu kale wa tegelela manga inoya nande omombaanga nenge mpoka wa hala okuya

Tuwayimina ngoye wiisindanene iinima iiwanawa, totu a dha mopaaka yepangelo ngoye wu ye wupatulule oaccount yoye ngoye wi i sindanene iinima iiwanawa momasiku gaheyali gaMaalitsa omayovi gaali nomilongo mbali na gantano ethimbo oku za pomulongo nayimwe sigo opo tundi otimulongo notihamano. Ila nena, ila wu tu wayimine.

Iiyemo nenge iimaliwa oyo iinima mbyoka aantu haya pewa uuna aantu ya longa nuudhiginini. Aantu ohaa vulu okwiimonena iiyemo pamikalo dha yooloka dhoka omuntu ho vulu okulongitha omadhiladhilo goye, iilonga yopomake nenge shaampoka to vulu oku imonenamo iiyemo.

Shimwe shomiitayi iinene yoombaanga moNamibia hashi ithanwa o Bank Windhoek ano oto vulu oku isindanena oshimaliwa shomondjato ngele wa landa olusheno nenge ethimbo lyokongodhi lyoMTC okuza momasiku gaaali sigo omilongo mbali nahetatu Febuluali nuumvo.

Omahala gomalukalwa omahala ga simana oshoka omo hatukala uuna koima kuna efundja nenge twapumbwa oku thuwapo . Omahala ngaka oga simana noonkondo noga pumbwa oku kalekwa monkalo ombwanawa.

Oshihongomwa shomiipilangi oshiti sha simana. Oshiti hashi longithwa okuninga iinima oyindji. Okunduluka po iitaafula, iipundi nosho wo iinima yokumonikitha nawa. Oshiti sha simana noonkondo.

Ombaanga yo Net Bank otayi ithana aantu yaka matuke oshinano shookilometa omulongo. Opo wuyemo owapumbwa oku futa oshimaliwa shoondola omathele gatatu nomilongo ntano eto pewe okambindja noshowo omedala. Aasamane otaya matuka ominute omilongo ntantano nantano manga aakiintu taatondoka omilongo hamano.

Ombaanga yoNedbank otayi kunkilile notayi gandja omalondodho kunkene wuna okundhindhilika mboka yahala okukukengelela ano yahala okuku kutha iimaliwa yoye mombaanga. Ohaa kala yena oondunge dhayooloka, otayi ku lombwele woo nkene wuna okundhindhilika kutya okatoo nenge oto kengelelwa.

Iimaliwa oyo iinima yasimana hayi vulu okulongithwa pamikalo dha yooloka. Ngele kuna iimaliwa ito vulu okuza pehala limwe toyi pekwawo oshoka owa pumbwa iimaliwa ngoye wukalande iipalutha noompumbwe dhoye hakehe esiku.

Ombaanga yo Nedbank ota yi kunkilile aantu ya downloadinge iinima mbyoka kaayishi mpoka ta yi ziilile, shaashi otashi vulu oku etitha ookompyuta nenge oongodhi dhikale itaadhi longo nawa dho dhi toole uukwatya woye wuye mombaanga, yo aantu taya yakako iimaliwa yoye kombaanga.